Amewo sugbɔ zã, ɖewo ɖo kuku ɖewo meɖo kuku o, nyɔnuwo le eme, ŋutsuwo hã le wo domii, ɖewo kpla bagi ɖe dzime eye wolé mɔ yi ke wokɔ léna nuwo ɖe agbadzi ɖe asi.

Amowo ɖo fli godoo, wo lé abɔ ne wo nɔnɔewo sɔ̃ kɔ do ɖe dzi, wo kata wo nye nyɔnuwo, wo de dzonu ekɔ kple alɔtsi ŋu, eye wo kata wo do ŋu ɖeka ŋugbi sɔ̃.

Amewo sugbɔ zã. Ɖewo ŋutsuviwo le eme, nyɔnɔnuviwo le eme. Ŋutsuvi woame eve le ŋgɔ le ŋu ƒom eye woɖiɔ kuku. Nyɔnuviwo katã wokɔ enu bla akɔta, eye ɖeka le ŋgɔ le ʋe ɖum, do abɔ ve ɖe dzi.

Amewo le gbadɔ tee. Wo katã wodo awu vovovowo. Wokɔ aŋɛto da ɖe wo ɖokui gbɔ eye maa ɖewo le dzɔge de ashi megbe. Mototɔ ɖe tɔ ɖe wogbɔ, wòdo awu dzɛ̃, ɖɔ kuku yii, do fɔkpa yii, ŋu aɖewo hã tɔ ɖe wogbɔ.

Ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo lé aflaga ɖe asi eye ɖewo lé gakjpowo ɖe as iyi ke wole nɔnɔmetatata vovovowo me, wo katã wosa avɔ ɖe ali, eye ɖewo, wo katã medo afɔkpa o. Wotɔ ɖe gbadzadzi eye sɔgbe le wo te.

Eŋuwo me ne wo le ke ƒe me. Wo ame eve nye amadede aŋuti ɖiɖi eye wo me eve ƒe amadede le dzɛe. Eyi woke wo ƒe amadede le dzɛa eke le wo me.

Amekuku ɛaka seƒoƒo le edzi wole gakpo dzi. Amewo sɔ ɖe eŋu. wo katã wodo awu yibɔ eye ame aɖewo ɖo gaŋkui. Ŋutsua ɖeka le ŋgɔ le bible ɖe asi eye wodo awu ʋi.

Ame nɔ anyi ɖe xɔ me eye ame ƒe nɔnɔmetata dze ŋgɔ di wo kɔ nu nɔ dedem asi me nɛ ey eko nu ɖo to ne ame ƒe nɔnɔmetata. Tivi hã le xɔmɔ.

Ɖekadze edo awu aŋtiɖiɖi le gaŋkui ɖe asi. Gaŋkui ɖewo fli le alɔtsinu nɛ. Edo fɔkpa yike dzi kple yibɔ le eŋu le tsitre ɖe xɔ gã aɖe ƒe ŋku me. Wo kple amewo le xɔ te.

Ame woa me etɔ, wole xɔ tame. Wo kata wo ɖɔ kuku. Wole gbalʋ ɖe asi nɔ eme kpɔm. woɖɔ kuku amedede vovowo, ɖeka ƒe kuku le bluɔ, ɖeka le ʋie, ɖekatɔ nye aŋutiɖiɖi eye kukua ɖeka le xɔ tame. ɖeka nye amadede aŋutiɖiɖi.

Yevu nyɔnu dzetugbi aɖe tsitre ɖe eƒe dzodoƒe. ele asicrim ɖe asi le ɖuɖu eye wole nu kom.

Ŋutsu woame ve wole xɔ me, ekplɔ le woƒe akɔme, ɖeka nɔ anyi eye ɖeka le sitre. Wo katã wodo awu ʋɛ̃, xeya le tsitrea do atalegbe yibɔ, tivi le gli ŋu le woƒe ŋkume. Xeya le tsitrea, nɔ asi, do asi ɖe tivia gbɔ.

Ŋutsuwo nɔ anyi ɖe avɔ dzi le xɔ me, wo katã wode avɔ ɖe abɔ, eye nɔnɔmetata le woƒen ŋkume, wosi kaɖiwo ɖe nɔnɔmetata gbɔ, wo katã wode ta to.

nyɔŋu metsitsi woɖa ɖe ta ɖó kuku dó awu yi ekplɔ̃ le yiƒa kɔme nuɖuɖu vovovowo le dzi ŋuɖuɖuwo katã hoe le agba me eye gatsi le wodzi ɖeviwo le yɔ'kɔme zã eye wònɔ ŋuɖuɖuɔ kɔm nowo

Ɖeviviwo mene wo le kplɔ̃ŋu, womeve ɖo gaŋkui, womeve meɖo gaŋkui o,ɖeka do awu dzĩ, ɖeka hã do awu aŋti ɖiɖi, ɖeka do awu gbemumu, kɔmpuita le ekplɔdzi, xeya do awu aŋti ɖiɖia ele ka ɖe ɖasi.

Eŋuwo le fli me eye ɖeka le ŋgɔ. Xeya le ŋgɔa, ɖevi aɖewo wɔme eve wotsi atstre ɖe eŋu. Ɖeka kɔ mo dodom ɖe ŋua me, ɖeka le adzɔge do asi ɖe dzi. Xeya k emo dom ɖe ŋua me do awu ʋi.

Amewo sugbɔ ɖe ba me, amewo lé dziga ɖe asi, ame aɖewo lé agba gbadzɛ ɖe asi, wo katã do awu vovovowo, ame aɖewo medo awu o, ame ɖeka tsatsitre ɖe wo gbɔ eye wòdo awu ʋi.

motowo sugbɔ wókatã agba le megbe nowo wokó wóƒe kukuwo daɖe motoɔ ƒe dzotsiwo dzi atiwo kɔkɔwo le wó megbe eʋuwo tɔ ɖe te

ŋutsu wɔmeve wó tsa titre ɖe do me wodó fɔkpa kɔkɔwo wokó ŋu ble ali dzi wodó awu legbewo ɖeka ƒe awuɔ ƒe nɔnɔme le aŋtsiɖiɖi ɖeka tɔ la yibɔ wokó soaɖe dó ɖe dzi wókatã wóɖɔ kuku

Alẽwo sugbɔ za, ɖewo le ʋi tsitsitsi, ɖewo le ʋe nu yibɔ le eme, ŋutsu do awu ŋlaya tsi atsitre ɖe wo gbɔ, ekɔ nu ʋi tsɔ kɔ ɖo kuku yibɔ ɖe ta, wol..le xɔ gã aɖe ŋkume.

Ŋutsumetsitsi bɔbɔ nɔ nyi eye wòblɛ ta. Kuku vovovowo le egbɔ. Woshi aŋɔ nawo vovovo. Eye wòwɔ wo ɖe nɔnɔmetata vovovowo me.

Ŋutsu wɔme ene wotsatsitre ɖe ʋua ɖe me, wo katã woɖo awu ɖeka ŋgbi yike ƒe made enye bluɔ, wo katã wo ɖɔ kuku, womeve ƒe kuku ya woɖɔ ƒe amadede enye bluɔ, ɖeka nɔ, ɖeka do asi ɖe dzi.

Xɔ me, kplɔ gã gbadza le xɔ me, kɔmpita le dzi, kaƒomɔ le dzi, agbalẽ ɖe hã le dzi, zikpui le ekplɔ ŋu, awu le dzi, edrɔ ɖewo le xɔ me, agbalẽ le eme.

Amewo nɔ anyi za, ɖe aba dzi, nuɖugba gã le woƒe akɔ me, nuɖugba woame eve, ɖeka le sɔe, ɖeka lolo, eya ke loloa, wo katã woƒe, geɖewo ƒe asi le eme eye ɖewo kɔ gatsi ɖe asi, ɖewo kɔ woawo ŋutɔ ƒe asi le nua ɖumee.

Ŋutsu kple nyɔnu wonɔ anyi ɖe aba dzi, kple ɖeviwo woame etɔ̃, eye ŋutsuɔ do awu abɔlegbe, wòbla gaƒoɖokui ɖe alɔti nu, nyɔnua do awu ʋɛ̃ eye wòwɔ ɖa ɖe ta.

Le xɔ me, zikpui vovovowo le wole gbadzɛ nye zikpui bɔbɔewo, ɖewo le gobui ele amadede ʋi ƒe nɔnɔme me, ɖe hã le gobui le amadede gbemumu ƒe nɔnɔme me kaɖi hã la xɔ me.

Amewo le fli me godoo. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Wonɔ anyi ɖe wɔmitɔwo ƒe gasɔ me. Wo katã wodo awu vovovowo. Nyɔnuwo wɔ ɖa ɖe ta ye ŋutsuwo ko ta. Wo katã wo le alɔ heɖii.

Ɖevi woame etɔ̃, wonɔ anyi ɖe kplɔ ɖeka ŋu eye wo dometɔ ɖeka nye nuwɔmetɔ, enɔ anyi ɖe nuwɔmetɔwo ƒe gasɔ me. Bagi ɖe le ekplɔ te eye ɖevi ɖeka nɔ anyi ɖe afi bubu, etrɔ megbe de wo.

Ŋutsu wo me ene. Wo katã wole tsitrenu. Wo katã wo ɖo kuku. Ɖeka ko kaƒomɔ ɖe asi. Wotsia tsitre ɖe sɔgbe dzi. Atsi kɔkɔ ɖe le wo megbe.